oyddu yelaga naati bantta de'iyoosappe harassaa manddaridi keehippe puullatidi lo"iyaa heeran pootuwaa issippe gididi denddidi de"oosona. issiniyaa hadiyaa maayya uttaasu.

Ha sohuwan cora boynata dumma dumma. madaban maddabidi ayssi wottidonaa issippe wottana danddayokkonaayye?

Ha misiliya Bolli aappun macca asayinne aappun attuma asati beettiyona? Etappe gidduwan eqqidabay qassi ayibe?

issi aawaara issi ayeera aaway kushiyaan tooraa oyqqidi hashshiyaan calaa maayidi gonddaliyaa oyqqidi paraa goochchiidi de'ees. ayyiyaakka paraappe ushshacha baggaara eqqa uttaasu.

'Hisaabi amistenya kifil yetemari metshafi' yaagiyaa xuufe xaafeti uttiis. ha xuufiyappe ushachcha baggarakka haddirssa baggarakka diya banddirati awa biitta banddirate eta suntta oditte.

Ha naa"u burccukkuwan de"iyabayi aybee? Apoe ya baggaarakka aybee aybee de"iyayi? Ha burccukkoyi aybaa bolli uttidee?

Attuma nati issi mala maayuwa macca naati isi mala maayidi utidosona, atumma naati eqqidonsona, issi atumaage helelluwa kaa'iidi de'ees, atuma nati olido loomiya oyqqidosona.

basheti coratidi de'oosona. ha bashetuppekka issuw mnaa"u kushiyan issoy oykkis, gatiyaklka oychana danddayees, appekka ushacha bagaara issoy eqiis.

Asay ya baggaara, ha baggaaraka uttidi uttiis. Etappe sinttara ogee de'ees. Ha asatu gidon koppiyaa wottiday appun asee? Etappe guyera uttiyoba meray aybe?

Asay issi mala maayuwa maayidi yelagay cimay issoy issoy qassi calaa zokkuwan maayidi cachcha zayiya oyqqidi baali hellella kaassa malaa kaa'iiddi de'oosona.

Cora asay aayiya aawaay ooso miishsha oyqqidi eqqiuttidosona. Eti oyqqi uttido miishshaykka akaafa malatiyabata aylliya malatiyabata oyqqidi eqqiuttidosona.

Ha cora asatuppe dariya baggayi ayba mera qalamee de"iyo shuraabiya maayidonaa? Etikka gidduwan essidobiya aybee?

Ha heezzu asatu mata eqqida miizzatuppe loytidi beettiya mera awugee? miizzatuppe gidon harabay aybbe diyay?

ha aayiya bari zokkuwan ba'idobi aybee ? ippe ya bagaara bare ayba mera qalamiyan tiyetidee?

Deriya, keehippe puulattidi maata mera mayidi bettees, ha deriyaa giddonkka dumma dumma dozati, do'ati daana danddayossona.

ha beettiyaa hariyaa meray aybee? appe guyyeera de'iyaa asi ba haddirssa gediyaa aybi bolli wotti uttidee?

shuchchan keexxitidi giigidi keehippe puulattiidi toophiyaa banddiraa meran tiyettida ammano keettaa. heezzu kaariyaara de'iyaagaa.

Ganddaa giddon asppaltiya bolli bootta makiiniya laagettaydda de'awusu. Ippe haddirssa bagaara heezzu tohuwan laagettiya baajaajee, he baajaajiyappe sintta baggaara asay, ha bootta makiineeppe guyye baggaara motoree laagettiiddi de'ees.

zamaana kaamee miti qanxetidosaa goyiidi de'ees. shooqaa woykko ogiya kesanawu goyiidi de'iyaba malatees.

cora asay eqqi uttidaage beettees. etappe gidduwankka qassi kushiya kuwassiya kaa'iyaageeti kaa'ide de'oosona. ha miyye ubbasara eqqida asay etayyo kaafe yara giddana danddayoosona.

Ha sohuwan cora jabanati de''oosona gidoppe attin appe ya baggara eqqida asati ayssi eqqidoonaa?

ha yelaga nayiyaa keehippe ufayttada naa''u kushiya bolla olada duraydda diyaara maayido maayuwa meray aybbe?

issi gachchama gasttaa bitanee bana oychchido oyshsha gidana danddayyees woykko bar qopa issi tobbiyo sohuwan immide de'iyaaga

naa''u tohuwan biya woykko motoree coratidi beettees. he motoriyaa bolankka naa''a woykko cora asati uttidi biidi beettees.

boynay shukaaree ayssi dooreti uttidee? ha sukaariya qancaa meraykka ay malatii?

ha ammano keettan uttida asati issoy issoy bantta huuphiyan wottidobaynne bantta hushiyan oyqqidobay aybeesha?

Cora asati issi heeraawoykko issi shuchchaa kaalettiyageeta gidana danddayoosona. Issippe uttidi bantta wogaa maayuwa maayidi tobbiiddi de'oosona.

Cora asati shooqan zeriiddi de'osonaa kattaa ayifetuppe etappe guyye baggassaarakka muuzze de'iyage beettes

Ussuppuna gidiyaa heera naagissiyaageeti woykko wodalla ganjjeti uttidi tobbe mala odetiyaa yohuwa ezggiidi diyaaba malatoosona.

Ha ichchashu macca naatu giddon huuphiya shaashiya qacidaara awu baggaara de'ay? Hegaadankka silkkiya oyqqidaarakka awunnii? eta giddon ordda ekkiyara awunnii? woysanttuwan diyarii woykko?

Issi aayyiya uttada ba samppaa giya gidon bayzzaydda de'iyaaro issi yelaga na'iyaa televizhiine xaabeppe yiidara oyshsha mala oychchaydda de'awusu.

ha sohuwan daroppe beettiya meray aybbe? etikka issoy issoy zokkuwan wottidoykka issoy kushiyan wottidoy aybbe? ayssi wottidoona?

Issi gastta zo'o shuraabiya maayida aaway bana oychchido oyshawu qofaa immiiddi de'ees. Televizhiine xaabiyappe malatees.

Buuxa keettati, qorqqoro keettatti de'oososna, issi issi keettaa guyessankka keehippe corattidi uuttay hara hara mitatti de'ososna.

Ha uuttaa haaxaa gade giddon tokkiiddi de'iyagee maayido shuraabiya meray aybee? appe guyeera attumaagee haddirssa kushiyan aybaa oyqqidee? qassi maccaarakka zokkuwan ay wotta uttadee?

Asayi uttidi kuwaasiya kaassaa be"iyo sohuwa malates gidoppe attin issisayi qorqqoroyi bollaara de"in hankko ya bagganne ha baggan ayssi xayidee?

Ha cora asati ayssi maarara eqqidoona? etappe ya baggarakka de'iyaabati aybbe aybbe?

Ha aaho gadiyan woyikko shooqan boorati goyyettiiddi de'oosona. Gidoppe attishin ha mehetu Meray ayibe ayibee naa"aageekka?

Naa"u aawati deeshsha paahanaw doonaa oyqqi uttidoosona. Ayssi maskkiyaa go"ettidona? Etappe guyyeera miizziyo oyqqa uttida aayyiya aymala mera shurabbiya maayade?

Ha oyddu asatu, heezzu attumaara, issi maaccara de'oosona. Eta giddon silkkya haassayidde diya asati aappunne? Qassi silkkiya oyqqidi caddiyaageetikka woysse.

"wolaytta zon xeena memeriya" giyagee xaafettido xuufiya qalamiya meray ayibee? appe haddirssa baggaaranne ushachcha baggaara de"iyagee ayibaa misilee?

Ha cora basheti ubbayi citan citan de'iyageetiuppe issi bashiya oyqqada eqqida aayyiya gixxido gurddiya merayi ayba merayi?

Ha maayuwa sikkiyaageetuppe eta matan aappun naati uttidonaa? Etappe guyyeerakka de"iyaabay qassi ayibe?

Ha konggiraatuleeshen giyagaappe sinttan baggaara eqqida na'iya maayido maayuwa merayi aybee? Ippe ha baggaarakka de'iya oydeti qoodan aappunee?

issi aawaara aayeera naatuura de'oosona. aayiya bootta naxxalaa toophiya bandiraara diyaaga maayada aaway qassi issi na'aa haddirssa kushiyan tookkidi issuwa hashiya bolli kushiya wottidi pootuwa dendiidi de'oosona.

Issi gachchama gastta bitanee Wolaytta xaabiyaappe a oychchido oyshshaw ba qofaa immide des woykko zaaruwaa ha oyshshaw zaaride des.

Yelaga macca naati ubbay issippe issi mala maayyuwa maaytidi utti uttidoosona. Gidoppe attin eti oyqqido massofiya qooday aappunee?

Ha wodala ganjje ushachcha kushiyaan oyqqidobay aybbe? appe guyyessara woyssu asay utti uttide? ya baggaara qassi aybee de'iyay?

Naa"u asati issoy sinttaara kalttaa oyqqidi issoy qassi guye baggaara dere malan woykko mittay keehippe diyosan mittaa sinttaara diyagee qanxxiidi de'ees, guyeegee qassi eqqidi uttiis.

Ha aayeeppe guyeera de"iyaagee ayibe? Ippe sinttaara de'iya naa"u mehetu meray aybee? aybee?

heezzu gastta maccaasaanne issi bitaniyaa de7oosana eteppe sintta baggaara xarphpheezan uttidabai aibee? aissi wottidona?

Ganddaa giddon motore kaamee baajaaje yaahaa simirettaa geeddhees etappe ya paggaara loittidi beettiya keettai ai mala meran tiyettide

ha sintta baggaara beettiya ammano keettay tiyettido qalamiyaa meray aybee

asipalttiyaa bolli kaamee hemettiiddidees appe haddirssa baggaarakka motoreekka hemettiiddi dees. ha kaamiyaappe ushachcha baggaara naa77u asati pude hemettiyageeti naa77u asati qassi duge hemetteegeeti beettoosona.

Cora alggati de'oosana. ha anggaa issi bitanee ba boshiyan oyqqi uttees. hankko ya baggaarakka eqqidaatai dees issi issi asai gatiya alggaagaa oichchiiddi deyaabaa malatees.

massofiya bollani oyttayi, unccay, pillay ne qassi akka ek ekidi maanayo moqee, yaarane haara de"iyagetti beettosona.

heezzu gediyan biyaa baajaajiyaa beettawusu ha baajaajee giddonkka laaggiyaagaara appe guyye sakka hara asati utti uttidi manddariiddi do'osona

Mettemaamen maykiro paynansi bodditte qirinccapiya giyaagee appe xade baggaarakka silkkiyaa godaa paydoy de'ees. gandda giddon erissodan qaphphettidaagaa.

cora asay ollaa bookkii diddiyaagaappe hokki uttida aawaappe guyye baggaara de'iya aayyiyaa akaafan olaydda doos. gidoppe attin ha aayyiyaa gixxa uttido gurddiyaa meray ay malay

ha heezzu asati ayba katta ayfe puute giddon eqqidona. ha pooti giddonkka ogee ayssi koshshide guyya baggaara qassi de'iyaabay aybe?

Yelaga naati gasitaasay hubbay issippe isipetettan issi mala maayiwaa maayidi bantta banddira oiqqidi beettoosona etappe guye baggaarakka etaagaa mala maayiwaa maayida asatti de'oosona.

zo7o meraara adil7e ciishshaara karettaara de7iya banddiraa oiqqidi maayidi asai eqqi uttidaagaa maayibeenna asaikka giddon giddon de7ees

ha hiniira sintta hakkibi beettiya pooqiyaa xouqqatettai woisa gidaneeshsha ?hanqqa de7iya pooqiyaa merai aib a mera qalamen tiyettite?

ha sohuwan attuma asati aissi putiyaa tokkiid de'iyoona eti ka qodan aappuneeshsha?

Ha aayyiya maayido maayuwaa meray aybee? Ippe ya baggaarakka de'iya keettay ay mala qalamiyan tiyettidee?

badalay ayssaridaage uuttay dumma dumma doozati beettoosona, loyttidi beetana xaykkonne mitta ayppetinne kattaa ayppeti hagan daana danddayoosona

Haganddaa giddon loittidi beettiyaa beti aibee aibee yaa baggaara de7iya pooqetu bollan tiyettida qalamiyaa meraykka aybee?

naa'u buuxa keettatuppe guyye baggaara de'iyaabay aybee haddirssa bagga buuxa keetta karen deyiyaabai aybee

haccora asay uttidaagaappe ya baggaara de'iyaabay aybee issoyti issooti qassi bantta kushiyan ay oyxxidona?

Dere giddo woykko buura giddo dumma dumma do'ati de'oosona. hageetuppe issoykka danggarssa malatees mitta aifetikka de'oosona.

Issi aaway zo'o shuraabiyaa maayidi cora miizata laaggidi ogiyaara efiiddi de'ees. ha miizatikka dumma dumma meraara de'iyaageeta boottay zo'oy carccaree dumma dumma meraara de'iya miizati de'oosona.

issi seeran nanggiyaagee woykko wodala ganjjee beettees appe guyye baggaarakka cora asay beettees ha seeran nanggiyaageekka ba qofaa telebizhina xaawa malaa yootiiddi de'ees

issi yalaga na'ai haa xeellees hara asaikka appe goye saara dumma dumma so7an ootti uttidosona. hageetuppe zo7o meraara de7iya puraabiyaa maayida naati woise?

Timirtte keettaa giddon luxiyaa tamaareti bantta issi mala maaywaara luxissiyaageetuura uttidi tobidi issippe de'oosona.

Cora miizzatinne asati de'oosona. Hageetuppe dariya miizzaa malkkee zo'o ye karettee?

Ammano keettan dumma dumma kutta qommota qeeri naati, cimaa asay, aaayyoti, ishshati. michchoti ubbay maayyid de'iyaabeeta.

misiilee bolli woisu asati beettiyoona? hageetuppe issi mala koppiya wottidaageeti attuma asateeyye maccaasate?

cora asati issippe issi mala maayuwaa maccati issi mala attumati issi mala maayidi utti uttidosona ha sohuwan aappun maccatinne aappun attumati de7iyoona aissi maccati issi mala attumatikka issi mala dumma dumma maayidona

ha issi mala maayuwaa maayida heezzu asatinne issi mala maayuwaa maayida naa"u asati ogiyaa bolli tiyididdiyo qalamiyaa meray aybee?

ha cora asai aissi qormettidi guppiiddi de7iyoonaa? hageetu giddonkka daroppe de7iya attuma aseeyye maccaase?

ha beettiya ichchashu asa giddon attumati woyse? etappe guye baggaara de'iyaabaikka aybe?

kushe kuwaasiyaa kaassaa kaa'iyaageetinne eta matan cora asay eta kaassaa xeelidi de'iyaageeti beettoosona.

Motoreenne he motooriyaa laaggiyaageeti de'oosana. etappe ya baggaarakka cora mootoorisinne he motoriyaa laaggiyaageeti de'oosana. hara asaykka yaha simeretiyaagee.

cora maccaasati bullukkuwaa maayidi etappe guyyesaara qassi attumaasay maccaasai ubbay utti utti tobe mala oottiiddi diyaabaa malatoosona

ha sohuwan de7iya asatuppe issoi usachcha kushiyan kude xoqqu ootti oiqqidoi aibe? appe guyyeera de7iya penggiyaa meraikka aibe?

heezzu aawati issippe woduraa oiqqido booraa merai ayebe ? etappekka guyye baggaara de7iyaabi aiyebe ?

ha attuma asati ubbay issi mala maawaa maayidoga meray aibee hageetuppa issoykka zokkuwaa zaaridi barizokkuwan maayidogay aybaageete

ha maccaasiya giya qutta baizaidedeyaara aibaa baizzaidda de7ay? qassi ushachcha kushiyaa oiqqidobai aibee? ippe sintta baggaarakka aibee de7iyay?

Ha kinggi xoona giya xuufiyaa ayba mera qalamiyan tiyettade? Ippe qommo baggaara de'iya issi aawaykka aybba misiiliyan merettide?

ubbaa asay gulbbatidi uttiis. aissi ubbai gulbbatidona eta giddon qassi issoi huuphiyan ayssi ubbaappe dummatiyaagaa wotti uttite?

oyddu naati de'oosana sinttaara hissinay uttidi daamoota giyaagaa malaatiidi dees guuyyeegeeti qassi ubbaykka bantta kushiyan a oyqqidi pooto mala denddiiddi de'oosana adil''e ciishsha mala shuraabiyaa maayidi

issi mehe eqqidaaga he mehekke sintta heeray boottaa uluwaa heeray salo mala malkkiyaa tiyeetidaaga beettees; appe guyyeera buuxxa keettay dumma dumma doozati beettoosona.

ganddaa gidddon oggiyan moorettida miriqaaduwaa asai ubbai pittiitidees ha pittiyaa asati ay mala mera mera maayaa maayidona

ha uttidi poota mala denddiiddi de'iya na'aappe guyye baggaara de'iya naa'u doozati aybate?

ha oydiyaa bolli uttidi hiniira ha xeeliyaa yelaga attuma nay kushiyan oyqqidobay aybe i wottido caamaa meraykka aybe

haccoora naati maayido maayuwaa meray aibe eta giddonkka qassi karaabiyaa turokka ottidaara garssaara ay maaya uttade?

ha asatu giddon naa'u attumaaranne naa'u maccaara oydday issippe gididi oyqqidobai aybe eta guyyessan deyiya asatikka kushiyaa aissi baqqiidi de'iyoona?

hashshu saro yeeta giya xuufiyaappe guyye baggaara de'iya qalamiyaa merati aybee aybbe

ha sohuwan beettiya kiluwaappe zaytiyaappekka ya baggaara de'iya karee tiyettido qalamiyaa meray aybe?

yelaga naati ubbai issippe hombbiccidi ufaittii de7osana gidoppe attin hageetippe daroti maayido maayuwaa merai aibee

ha sohan cora asati xeelliidi de'iyoobay aybee? etu matankka ayba ayba mitta ayfeti de'iyoona?

ha beettiya keettatu baree tiyettido qalamiyaa meray aybee ha bagga keettee bollan de'iyaabikka aybee

naa'u yelaga naati giddon huuphiyan koophiyaa wottabeenna na'iya maayido maayuwaa meray aybee etika naa'aykka issippe kushiyaa oyqqi ittidoogee aybee etappe guyyeera aybee aybee de''ees.

ha oidiyaa boli uttida asasuppe milxxixxidi beettiyaageeti aappone? ettappe haakkidi hini baggaarakka beettiyaabai aibe?

ha beettiya keettati aapponee etawukka bolla bagga qorphphoroy tiyettido qalamiyaa meray aybee

buuxa keettay keehippe puulattidi zamaanadan merettidaaga. bolla bagay badil'e ciishadan qassi giddo bagay zo'o meran sintta bagaara zamaanadan maataa mitaa tokkidoogee betees.

ubba macca asai attuma asai aissi duuriiddi de7iyoona? ha uttida maccaasaa giddon asa mala otoi zokkuwan diyoogaa maayida maccanaati woise?

Uuttay keehippe corattidi de'iyaagee beettees. appi sinttaarakka maata malay ha uuttaappe guye baggaara qassi buuxa keettay beettees.

"wolayttattuwaa luxiyo maxaafaa oyddantta kifiliyaa" giyaagee beettees. appe pude baggaarakka toophphiya banddiraynne tohossa dalgga manttiya banddiray harabatikka "baaso qarata" giyaabati beettoosona.

asay maaraara eqgidoo biiis. hegeetuppekka bootta kuta maayida adee maxan eqgida qantta na'ya maayido maayuwaa meray aybee?

ya baggaara beettiya naa"u soosoy eta xoqqatettay aappun metere woykko kiloomeete heereeshsha

shooqan santtay keehippe daroy togettidaagaa appe ya baggaarakka asa keettay e asa keettaa matan de'iya mitta ayfeti ubbebay beettoosona

ha beettiya aaway mayido maayiya meray aybe appe guyyeera de'iya asatikka aiba giddon eqqidinne uttidi uttidona.

Ichchasu asati de'oosona. hageetuppekka heezzati pulaaliya oyqqidi punniiddi issoi qassi karaabiyaa baqqiiddi de'ees. etappe guyyeerakka mittati de'oosona.

asayi dumma dumma puuratida bootan aissi uttide? hageetuppekka ha baggaara naa77u attamuwaaranne issi maccaariara uttido bootan de7iya qeeri naatu qood apune?

ha inggiliishi por itiyoophiyaa isttudent poor greedwan giyaagan tugo baggaari biiddi diyaageetuppe attuma naati woysee macca naati woyse eti qassi biyoosay awee?

ha sohay keeyippe puulatti uttidoogayyo gaasoy aybe qa hasohuwaan keeyippe beettiya qalamiyaa meray aybe?

Tamaare naati maxaafa keettan nabaabiyoosan ubbaykka bantta bantta maxaafaa nababiidi de'oosona. etappe ya baggaarakka daro maxaafati beettoosona.

ha kaamiya bolli de'iya misilee aybee appe guyyeerakka hemettiiddi de'iyaabaati aybe

Ha ubbachchu aasay ayssi uttida eta giddonkka issi issi mittay hude ayssi eqqida.

xaa'im daambona keeki xaa'im barkkeri geetettiyaagaa penggiyaa matan eqqida na'iya maayido maayuwaa merai ayba mala meray?

ha sohuwan santtay dinnichchee de'ees hagaappe sintta baggaara eqqida naa''u maccaasatdi ayssi eqqidona ha baggaarakka uttida asati aisysi uttidona

naa''u yalaga naati bootta maayuwaa maayidi ha bootta maayuwaa eta tira bolikka moochchena boraago giyaagee de'ees eti oyqqidoogee qassi sabaa shi amet tarik alen giyaagaa oyqqidi pooto mala denddiidoosona etappe guyyeerakka hara yalaga naati de7oosona

asippalttiyaara naa''u guutta naati kantti yiide oosona etappe sintta baggaara issi aaweekka hemetii dees etappe guyyeera kaamee yiiddi diyaagee beettees heeraikka guurattidi mitta ton keeyiippe lo''ees

corra shaate puulatidi meretidage issipe shiishidi giyaani bayzanaw shiishidoge beettessi.

guuta keettahy beettoossi sintta baggaarakka qorqqoro keetai beettees. ha keettaa karen aissi hagaa keena cora asai guuttai gitai eqqi uttide?

Disi makaakalannygna kilineek giya heera gootta na'aay baagaa borssaa ayssi huuphiyan kammide? Appe ya baggarddeguu yaaha asay ayssi simirettii?

ha beettiya naa"u moosarosuppe ya baggan de'iya penggee geettido meray aybe?

yelaga naati ubbay issipetettan issippe gididi banta diyosappe harasa mandaridi moochenaa boorago giyo heeran issoy issuwara pootuwa dendiidi de'oosona.

ha boinaa oottanau sharaa aissi go7ettidona? ha boinato madabaikka qodan woisa gakkiyaagee?

paappayay beettees. ha paappayaykka oyddu paappayati teeri uttoosona. ippe pude baggaara diyaageeti qawu'e gidikkonne teeranaw de'oosona.

Ichchashu deesshati de'oosana. naa"u deeshati sintta baggaara boottati guyyen zo'oy issoy karettay de'oosana. hegeetikka bonccuwaa issi dirssa giddon middi de'oosana guyye baggaara de'iyaagee

ha oduwaa odiiddi de'iya na'ay ayssi biiriyaa kushiyan oyqqide? appe guyye saara loittidi beettiya qalamiyaa meray aybe?

Bitanee ba gadiyan woykko shooqan booraa issi waattaa goyiidi de7ees. ha77i goyyiyo boorattu meray ay male? i qa ba kushiyan oyqqidoogee aybbe?

ha sohuwan de7iya cora oidotu merai aibee? gidduwan gidduwan eqqidabaikka qassi aibee?

ha sohuwan aappun mizati de'iyoona etappe ya baggaarakka de'iyaabai aybee?

ha naa77u asati maido shuraabenne shamiziyaa merai aibe? eteppe guye baggaara de7iyaabai aiba qalamiyaa meran tiyetti uuttide?

ha asati ubbay mayido maayuwaa meray aybe hageetuppe naa''ati ushachcha kuhiyan aybba iqpietidana etappe garssaara de'iya maggaaraja merayika qassi aybe

ha sawan zo'o ashoppe ya baggaara heezzu shaatiyan deyaabai aybe ha shaatatuppa qommo baggaara heezzu mera banddiriyaa awa beetta banddire?

wolatta soddo yinbburssi giyaagee ayba mera alamiyan tiyetti uttite xappido baggaarakka a giddon deyiyaabati aybee?

Muchchoy, pilay, bambbare, unccay, maattay goossiyaara, boyyee, boynnay, doonoy ubbay issippe shiiqidi uttidaaga.

issi gastta bitanee beetees, appe guyeera sintaara, haddirssa ushachcha bagaara ubasaarakka badalay beetees, ha badalay ayfiyakko gakkanawu diciidi de'iyaaga.

Zo'o ciishshay appe ya bagaara qassi dumma dumma ushshawu go'ettiyobati birzziya gidana dandayees, xajjiya gidana danddayees, appe ya bagaara qassi asaykka dees, haattaykka haylanddiyara ubbabay shiiqidi puulatti uttidaagaa.

Issi yelaga naa'iya uulattada oottada oottaasu ippe sintta baggaarakka mochchoy lokkomoi otuwaara bilanddoy sayniyaa bolli biriliyaara birzzeekka de'ees.

ha samppaa bolli aakku kattati de'iyoona. hageetuppe shendderay aappunay de'ii samppa ekka qassi ay mala qalamiyaa meran tiyettide?

ha aspfastte bolli hemettiya kaamiyaa meray aybe appe ushechcha baggaarakka de'iyaabay aybe appe addirssa baggaara naa'u maccanaatae hemettidageeti maayido maayuwaa meray aybe

ha naa''u buuta keettatuppe hade baggaara de'iya issi buuta keettae haren eqqidabay aybe ha buuta keettaatuppe guyye baggaara de'iyaabaykka qassi aybe

kaasanchchati ubbay addil'e ciishsha maayuwaa maayidi sintaara uttidaageeti, guyeera eqqidaageeti de'oosona. etappe miye miye bagaarakka qassi kaalettiya aawati de'oososna.

keehippe milxixxidi ha beettiyaagee kattaa ayfetuppe woykko mitta ayfetuppe ayba geetettii

ha addetu giddon ubbaappe bolla baggi kiyidi eqqida addiya mirai ayba mere? guyye baggaara ottida bitanee gixxido soriya mirai aybe?

"yi wooti baarina" eristtoran giyaagaa maasoofiyaa bolli uttidabai aibee? hara qassi heezzo saineetu bolli uttidabaikka aibee aibee?

hasinttara oydu naati uttidi ai nabbabiidi de7ayona etappe ya baggaarakka maxaafaa hagaadan loittidi aissi giigissidona

ha cora asati aibaa onggisiid didyoona ha kunddidabaakka oiqqida aawai ai mala maayuwaa maayi uittidona

ha cora santtati ubbay issippe siiqidi diyoosai aybaa giddoonee ha santtatu bollikka okkida asi ayssi qoppite

keehiippe puurettida wogga keettai beettees. ha keettaa bollankka qorqqoruwaa so7o qalaamiyan tiyidoogee kariyaa heeran qassi asatikka de7iyaageeti beettoosona.

ha maayo keettan daroppe de7e aiba mera maayo? uttiyo oidiya meraikka qassi aibe?

Zaabbay xikkee beettoosona. hageeti bul"anawu xaqamettiyoogeta. keehippe puulatti beettidaageta ubbaykka.

ha sohuwan aappun citan sayneti de'iyoona? ha sainetu mereekka aibee aybee? ya baggaara gadan issi citaa bollan de'iyaabaekka aybee?

ganddaa giddon asatattiyaappe ya baggaara tigis menapasha wode qurx beet' giyaagee beettasi appe dugesaarakka silkkiyaa shociyo qodaa paydoti beettoosona

Aayoti, michchotinne qeeri naati issippe gididi bootta kutaa maayidi kushiya baqqiiddi zammariiddi de'oosona ammano keettan.

keehippe pulatti uttida so giddo baggaara uttida macca naatuppe haddirssa baggaara de7iyaara maayido maayuwaa meray aaybee? Ettappe guye baggaarakka de7iyaa aybbe?

ha sohuwan aappun maccaasati de'iyoona etappe guyye baggaara de'iya keettay tiyettido qalamiyaa meray aybee etikka aybaa bolli uttidinne eqqidoona.

omerssi saamigo giya yelaganai maayido maayiwaa merai aibee appe guyye saara de'iyaabaikka ayba mala mera de'ii?

issi gastta bitanee odo mala oodiiddi dees. i maayido maayuwaa merai aibe?

ha ohidiyaa bolli uqittidi de7iya naatu qooidai woise etappe sinttaara eqqida issi izaau aibaa tookki uttite

Ha ichchashu naatu giddon issi mala shuraabiyaa maayida naati woyssee? Eta giddonkka issi na7iya haddirssa kushiyan aybba oyqqadde?

Dorssati usuppunaa gidiyaageeti beettoosona. Etappe ya baggaarakka buuxa keettay beettees. Ha buuxa keettaa karenkka naati naa'aa gidiyaageeti utti uttidoosona. Guyye baggaarakka uuttay hara hara mitta ayfeti de'oosona.

Asipalttiyaa bolli naa"u taan biyaa motoree he motoriyaa bollikka issi asay uttidi laaggiidi dees. appe ushachcha haddirssa baggaarakka simiretiya asay hemettiyaagee beette

issi aawaara issi aira de'oosana. aaway sintta baggaara oshachcha koshiyan gonddalliyaa oyqqidi calaa maayidi bootta para goochchiidi de'ees. aayyiyaakka qassi bullukkuwaa maayada eqqa uttaassu paraa maatan

ha yelaga nai prawud wolaittaa giidi oiqqidoogau aiba merai dii? appe guyyeera asai maayido maayoi merai aiba aibe?

issi yalaga na'ay utti uttiis. appea baggaara naa'usan beettiya boottay aybe?

issi kuttoi woikko addee beettees. ha addiyaassi aiba aiba merai de7ii?

haccora asati kidduwaa kayyewoottidi ayssi ubbay miiyyiyaara qoometti uttidosona. maccay attuma ekka ayssi qoometti uttidosona.

yelaga na'ay ammano keetta malan yettaa yexxi gidees. ushachchoppukiyan maykiyaa oyqqi uttiis. i maayido shamiziyaa ayba mira maayide?

ha bootta muqqaqe penttoi malatiyaabai aibippe kii? appe ya baggaara de7iya haatta mala goggiyaagee aappui kilo meeteeriyaa xoqqatettai woisa gidanee?

Kushe kuwaasiyaa kaa"iiddi de'iyaageeti bantta bollaa qaaxerettiddi de'oosona. etappe ya baggaarakka dumma mera maayuwaa maayidi hankkotikka qaaxxerettiiddi de'oosona.

ha sohuwan cora asai uttidi uttiis. eqqidaageekka de7ees gidoppe attin ha sohuwan woisu wodala gancci gididaagee de7iyoona

Oyddu naati naa"u maccatinne naa"u attumati issi mala maayuwaa maayidi duriididoosona gidoppe attin etappe guyyera keayippe milxxixxidi beettiya miray ayba meray?

Ha ichchasu asati aybaa giddoora he mettiidi de'iyoona esappe sinttaarakka guyyerakka aibee aybee' de'iyaabaate?

afkkaaduwaa hagee mitta aifetuppehissuwaa bollan aifi oottiis. gakkidaageekka dees maraikka dees keyiife corattidi aifi oottiis.

ha so'an de'iya asati ayssi biittaa bookkii de'iyoonaa? eta giddon issi mala atilde ciishsha maayuwaa maayidaageeti aappune?

ha yilaga ma7iya maido kiraabiyaa merai aibe7e? ippe guyyeera woisaa giddiya asati beettiyoona7aa? eti de7iyoosaikka qassi aawai?

"ba wulaetta zone be boditti ketamaa xeenaa xibaa be xaabiyaa "giya xoufiaeppe haddirssa baggaarakka ushuchcha baggaarakka de7iya banddirati awa banddirati

Ganddaa giddon naa"u tohuwan laagettiya motoree laagettidi biiddi des. Appe sinttaarakka haysuusee, heezu tohuwan laagettiya bajaajee, asay yaa haa simerettiyagee beettes.

ha naa"u buuda keettatu gaden de'iyaabay aybee? ha qommu bagga buuda keettee karian beettiyaabai aybeesha?

Polozi xirihayaamis igguwaazaalo oyddu xefhiyaanne itatun bira giyaagaappe ya baggaara eqqida yelaga na'iya gixxido suriyaa meray ay malati?

yelaga naati ubbai hombbuciddi issi mala maayiyaa hadiyaa maayidi kaa7iiddi tooraa oiqqidaageedes silkkeekka beetteessi ubbaikka kaa7iiddi de7oosana. eta giddon issi maccaarakka bootta bulkka maayada de7awusu.

Ha banddiraa kushiyan oyqqi uttida asay woyse? Ha banddiraa meraikka ayba ayba merati de'iyoona?

Yeechcha hiixxada, he yeechchaa bolli santta wottada giya giddon issi aayyiya uttada bayzzaydda de'awus. Ippe ya baggaarakka santtay de'iyaage beettees.

ha buuxxaa keettaappe guyye baggaara, haddirssa baggaara, ushachcha baggaara kumi dabai aibee? appe duga baggaara deyaabaa qassi aibee?

oyddu maccanaati bullukkuwaa maayidi sintta baggaara qassi issinniya guttada issippe ubbay pooto mala denddiyiidoosona etappe guyyeerakka mittati beettoosona

ha sohuwan keeyippe milxxixxidi beettiya qalamiyaa mirai aibe qassi ya baggaara de7iya batikka aibe

wolaytta limaati maber giyaagee ayssi buuxa keettaa misiliyaa wottide qahe buuxa keettaa misilyaeppe guyye baggaara de'iyaagee aibe

Keettaa asai kattaa miyoosa woikko ushsha uyoosa gidana danddayees. asay uttidi maanawu uyanawu oydeti de'iyaageeti beettoosona.

ha samppaa bolli de'iyaabaati aybee eta giddonkka issi karettaba oottidabaykka aybee

issi geelo nayiya wolaitta giidi xaafettida wozanaa matan eqqada hadiyaa maayada pooto mala denddaidda de7awusu xeessankka yiicada.

keehippe minxxixxi beettiya naa"u asatuppe issoi haddirssa koshiyan aibaa oiqqite qassi naa"aykka bantta qooriyan aatti uttidoboy aybe?

ha sohuwan buuxa keettaappe sinttaara eqqida asi attumeeyye macce qassi i maayido maayuwaa meray aybe

Ha heezzu issi mala kaamiyaappe ya baggaara keetta bollan tihettida qalamiyaa meray aybe hammakamatoppe ya baggaara ha baggaara de'iya mittaa ayfe ayssi tokettide?

ha oydiyaa bolli uttida naati aaqqune etikka ay oottiiddi de'iyoona? etappe guyyeera de'iyaabaykka aybe

yewolayttaa zon bilxxiginna parti tisipphet bet giyaagaappe qommo baggaara de'iyaabaati aybee ha xuufeekka ayba mala meran xaafettide

Sayiniya bolli zo'o ashshoy, mashshay, buddenay , bambbare issippe uttidaage maanaw giigissidooba malatees.

Issi yelaga na'ay banddiraa matan bootta shuraabiyaa maayidi pooto mala eqqidi denddiiddi de'ees. Appe guyyeerakka cora asay hemettiiddi de'iyaagee beettees.

Heeran de'iyaa gachchaama cima asatuura wodalla woykko yelaga naatura issippe dummasan uttidi heeraa nanggiyaa wodala ganjjiyaara tobbiidi de'oosona.

ha naatu giddon issi maccanayya ayssi hokkadee ippe'ya baggaara de'iya naa'u kaameti tiyetti uttido qalamiyaa meraykka aybee?

ha keehippe huurattidi beettiya sohan keeyippe milixiddi beettiya kalamiyaa meray aywe?

Yelaga naati issippetettan issippe gididi adil"e ciishshaa mala maayuwa maayidi kaafiyara malattoosona hombboccidi ufayttiidi yexxiidi de'oosona.

ha timaatimeenne kaarootiyaa mata eqqida aayyiya maayido maayuwaa meray aybee?

Yelaga naati ubbai issippe issi mala maayuwaa maayidi maccay attumai issoy issoy qassi haylanddiyan haattaa oyqqidi ammano keettan uttidaageeta malatoosana

ha karetta maayuwaa maayidi maaraara eqqida naatu koodai aappunee ?etappe addessa baggaara de7iya issi mishiriyaakka maayido maayuwaa merai aibe?

ha beettiya sohan penggee tiyettido qalamiyaa meray aybe qassi ha sohan qoodan aappuna gidiya asati beettiyoona

Issi goodan laappunaa gakkiya asati keetta giddon ispporttiyaa oottigidoosana. naa"u kushiyaa sinttawu yeddidi issi geediyaa wuyeddidi issi geediyan eqqidi ispporttiyaa oottiiddi dedoosana.

heezzu maccanaati issi mala shuraabiyaa maayidi ha shuraabiyaa bollankka mochchenaa boraagon giya xuufee de7ees etikka diyo heerai keehiippe lo77iya heera malates

saeniyaa bolli boddeenay bambbaree ashoy qaaree ubbabay giigi uttiis. hagaadan giigissidoogawu gaasoy aybe ayssi giigissodana hagaada

ha heezzu asatuppe gidduwan de'iyaara ay bala mera maayaa maaya uttade eta giddonkka karetta caammaa wottidaagee aba baggaa de'iyaagee,

ha sohuwan issimala maayuwaa maayidi eqqida asatu qooday aappune etikka aybaa oyqqidi punniidi de'iyoona

cora asai uttidaagaappe dumma maayuwaa maayidaagee aappunttan deyaagee? eti qassi aissi dautaraa oiqqi uttidoona?

issi laappunaa keena gidiya asati zaabban aylliyan biitta bokiiddi de'oosana. issi puute mala tokkanawu oottiiddi diyaabaa malatees.

Issi aaway dungguzaa maayidi keehiippe miccixxidi beettees. appe guyyeerakka hara asati de'oosana. ha sinttaara de'iya aawai tobe malan qofaa immiyoogaa keehiippe ezggiiddi de'ees.

Issi boottaara karettaara de'iya woikko carccare miizziya maata maydda dosso giddo

Haddirssan hidu na antsabaarqu giyaagaappe ushachcha baggaara de7iya asa misilee ay mala qalamiyan merettidde? appe guyye baggaarakka aybbee de7iyay?

taccora boorati qoodan woysaagaaktona etappekka kaciyan wodoruwaa aattidoogeeti woyse eta meraikka ayba ayba meray

Yelaga na"ai qaalaa maachchaa oyqqidi yootiidi de'ees. Appe guyesaarakka naa"u naati bootta shuraabiya maayidi eqqidosona. Ha na"aappe yaa baggaara hare malaikka eqqi uttiis. Giyaa giddon doosona.

Aspalttee beettees. Ha asipalttiyappe ya baggaarakka qassi shuchchan keexettida keettay, he keettaappe sintta baggaara dumma dumma mitta ayifeti beettoosona.

naa'u yelaga naati na'ahi na'iyo qommin pooto mala denddiiddi de'oosona. etappe guyyeera de'iya naa'u soossawu xoqqatettai woisaa keenee?

ha naa77u naati gixxido suriya merai aibe? etappe uyeerakka de7iya dirssai aibin direttidaagee?

tokee kehippe teeridaageenne teeribeennaagee de'ees. gidoppe attin issoy issoy owaanidi teeranan aggana danddayi issippe de'iiddi ubbaara

boottai salomonai boottai giddon qassi karettai zo7oi boottai dees gidoppe attin ha banddirai aba banddirai woykko biittee sunttai oonee?

Issi heeray beettees. ha heeraappe ya baggaarakka dere malay de'iyaagee beettees. appe ha baggara qassi asaa keettay dumma dumm agade giddon de'iyaa mittaa ayfetinne kattaa ayfeti beettoosona.

ha cora asati issi mala karetta maayuwaa maayidi bantta kuhiyan oyqqido bati aybee aybe?

Santtay karote donoy de'ees hegaappe ya baggaara issi aayyiya oiqqido qancca meray aybe a maayido maariyoa meraikka aybe?

ha gaariyan caanidi jarkkiniyaa epiiddi de'iya hariya merai aibee appe sinttaara haa yiiddi diyaabay qassi aybee?

haa timaatiimiyaa meray aybee a matankka eqqida aayyiya ushachcha kushishiyan aybaa oyqqadee haa timaatimiyaa bihaabagaarakka de7iya kiloy aybiyyo uttite

a isttand wiiz wolaitta wolaitta erijaanal isttee wolaitta dargga manttiya giya kofan issi gachchaama gastta potolikaa eranchchai ba qofaa odiiddi woikko yootiiddi de7ees.

ha cora asay ayssi keehippe un'ettidi d etappekka issoy issoy giddon kude xoqqu ootti oyqqi?

ha soohuwan aappun motereti beettiyoona? ha motereetuppe ya baggaara de7iyaabai aibee?

ha uttidaasuppe ya baggaara eqqidi bari qofaa haasayidi diyaagee maayido maayuwaa meray aybe guyye baggaara appe woyso asati utti uttidona

ha cora mitta ayfeti giddon keehippe ha baggaara milxxixidi beettiyaagee aybee qassi ha sohoykka ayba soho geetetti

issi dere giddon mintti beettiya heeray beettees. hagankka aybaappe denddidaagan mitta ayfeti danddiyoona qassi biittay hagaadan ubaani hanite.

issi yelaga na7iya maayiido maayuwaa merai aibee? a naa77u kushiyan oiqqidobaikka aiba meree? ippe guyyeera de7iyaageeti oiqqi uttido banddirai awa biittaa banddiree?

Giyaa giddon xiilee baizettiiddi de'iyaagaa ha xiiliyaa bayzziyara pesttaaliyan yiicada shamiyaariyiyo immaydda da'ausu. ha shamiyaari matankka issi guutta na'ay eqqi uttiis.

ha yeelaga naa7iya maayido maayuwaa merai aibee? akka ushachcha kushiyan xoqqu ootta oiqqidobai aibee? ippe guyyeera corattidi asai aibaa giddon de7ii?

saeniyaa bolli yeechchai yeechcha bolli qassi ashoye muchchui pilai des hagaadan loittidi giigidaagee aibiyyo giigidabaa malatii

mattaa koottatu corattidi de'iyaageeti beettoosana etappe sintta baggaarakka oottay beettees ya baggaara qassi keettay beettees

paapayyee beettees issoi issoi ka'idaagee de'ees issoi issoy qassi ka'ibeenna ka'anay gakkananiyageekka beettees keehippe maraykka beettees hagee mitta ayfetuppe issuwaa

Pittanawu go'ettiyo pittiyo miishshati uttanawu go'ettiyo haattayi harabatikka ubbayi issippe suyqiyan de'iyageeta.

naa''u gastta asati issippe uuttidi haddirssa kushiyan gonddaliyaa oyqqidi usachcha kushiyan tooraa oyqqidi issoy issuwaa xeellidi miicciiddi de'oosona

naa'u attuma asatuppe issoi haddirssa kushiyan kiyisiyaa yeddid isochcha kushiyan oyqqidobay aybee i maayido maayuwaa mirayka qassi aybee?

heezzu asati de7oosana gade giddo kootiyaa banttaaa tokkidoogaa xeelliidi doosana aissi oiqqiyo eqqidi kootiyaa banttaa xeelliyoona?

ha aawaara aayeera maido maayuwaa merai aybe eti uttido oydiyaa meray qassi aybe

yeboditti ketemaa qeymesqqeel mediyaaniti maybar giyaagee xaafettido xuufiyaa meray aybee appe woe baggaara de'iya keettay daroppe ay mala qalamiyan tiyettide

Keehippe puulattidi beettiyaa heeraa woykko ogiyaa ha ogiyaappe kare ushshachcha baggaranne hadirssa baggaara dirssadan ciishsha maata tokkidogee keehippe lo"ees. appe qa gidduwaan gidduwaan mittaa ayfeti toketti uttidosona.

Siina kaafiyanne eristooranttiya keehippe puulattidi beettees. Asay issoy issuwaara gididi uttidi kattaa maanaassi tukkiyaa uyanaassi appe sintta baggaara qassi asay hombbociiddi ufayittanawu sintta baggaara zammaana telabizhiinee de'iyagee beettees.

heezzu naatuppe issi na7ai bari naa77u kushiyan oiqqidoogaa merai aibee? etappe guyye baggaara de7iyaabaikka awa heere?

hata kaassanchchati issi mala maayuwaa maayo ittidosana ayssi eta giddon de'iyaagee dumma maayuwaa maayide i maydo maayuwaa meraykaqqassi aybe?

Kaamee biiddidiyaagaa giddon coraasai uttidaagee eqqidaagee ubbay beettii dees. manddariiddi de'oosana.

ha sohan huuliyaa sho'iidi diyaa nay maaydo shuraabiyaa meray aybee ya baggaara woysuwaasa keenay eta uttidi xeelliidi de'ii

Heezzu gastta asatti oottiddo xeellosonna. Etta matan qassi zamaana mattaa oyqqiyo miishshatti beetosonna.

ha samppaa bolli snesaineyaa boli de7iya dumma dumma ichchashu keriyan de7iya bati aibate? esappe miyyiyaarakka aibee aibee de7iyay?

Shooqan gade giddon asay uuttaa maaraara yaran yaran tokkiiddi de7oosona.

sayniyaa bolli boyyee, zo7o bambbaree shaatiyaara giigidi uttidaagaa. appe ya baggaarakka siinee beettees.

ha buuxa keetteeppe guyyeera uutta doi ayssi tokettide haraara mitta ayfetikka ayssi tokkettidona ha buuxa keettaa bollaara issi mitta maliyaa ayssi eqqade?

xarphpheeza bolli masoofee he masofiyaa bolli saynee sayniyaa bollan qassi qixxay bilanddoy muchchoy mankkiyaara de'ees. appe ha baggaara gosee maattaara de'ees.

sayniyaa bolli qixxay mucchoi maattay ubbabee des ayssi hagaana ubbaba giigi uttiis.

badalay zerettidaagee dicciiddi de'iyaagaa giddoora heezzu attumanne issi maccaara issippe biiddi doosona

ha heerai aissi puurattidi loittidi loide qasi gidduwan zeerodan yuyu ettidaagaa bolli tiyettida qalamiyaa merai aibe

issi gastta aayyea shooga giddon woikko maata malai de7iyoosan daussi ippe guyye saara ubba saarakka maatamala de7es.gidoppe attin a huuphiyan qaccido shaashiya merai aibee?

cima maccaasai etappe yelagiyaageekka ubbay zaabbaa akaafaa oyqqidi ayssi bookkiyoona biitta.

naa77u asati issi yalagana7eeraanne issi yalaganaara eqqidi pootuwa mala denddiidi doosona etappe guyyeera de7iyaabai aibee

ha maaximiyaappe pesttaaliyan qashettidaageeti woise qassi kubbaayiyan makettidaageetikka aappune appe ya baggaara de7iyaabaati aibe?

Issi yelaga na'iya televvizhzhinne xaabiya issi aawa oychchiddo oyshawu haasayiddi de'iyaba malatees.

ha laagettidi biddi diya naa77u tohuwaa laagettiya motoriyaappe guyye baggaara aappuna keesa gidiya asai de7iishsha?

issi sitti giida ogee beettees ha ogiyankka maatay guutta dicci uttiis ha ogiyaappe ushachcha baggaara haddirssa baggaarakka muuzeti de'oosana

Issi na"iyaa ba diyoosaappe harasaa manddarada puulattida bootan eqqidaara beettawusu. Ippe ya baggaarakka soossoy beettees. I heeraykka keehippe puulattidi maata meraa maayidi beettes. Dumma dumma doozzati daana danddayoosona.

Ha aaawappenne aayenne yelettidda na'iya gifaata wodiyan banttasso asaassi ciishsha immaydde de'awussu.

oiddu asati de'oosona hageetuppe azildacci shamala shuraabiyaa maayidaagee awu baggaara de'iyaagee qassi mitta malaa oyqqiday aappone

ha issi ayefe sinttaara de'iya mizzee meray aybee? ha ayeepe guye baggaara de'iya keettay ayba qalamiyan tiyetti uttide?

karootee, donoi, santtay, timaatiimee asaikka de7ees. gidoppe attin timaatimeakka kaarootiyaakka donuwakka a bolli bolli ayissi dooridona?

ha cora asatu giddon silkkiyaa kushiyan oiqqiyo oottidaageeti aappune? eti maaido maayuwaa meraikka aibe?

ha sependday addpanatis chertt giyaagaappe qommo baggaara de'iyay aybee hageekka tiyettido qalamiyaa meray aybe?

issi bitanee ato geetaachcho gebo abera memiriya halaafi kaaleta gadaawa' geetettiyaa bitanee maayido maayuwaa meray aybbee?

happii berizdday giya coophiyan cofettidi kehippe pulattida dumma dumma meraaraddi aaheddoosana. ayssi hagaadan kehippe pulattide?

keehippe corettidi timaatime utti uttiis. ha timaatimiyaa giddon aissi issoi issoy qau'e gidide?

kisimau xoroobiyan giyaagaa maayidi sa'an uttida na'ay qaoriyan wottidobaiy aybee?

dumma dumma sayneti de'oosana maata meraara de'iyaageeti boottati karettati kubbaayeekka paattaa durqqidi go'ettiyoobatikka de'oosona

Ha zannaqa sohuwan hemettiiddi de'iya asati woyse? Eta giddon maccaara maayido shuraabiyaa meray aybee?

ha sohuwan cora timaatimeti dooretti uttidaageeti de7oosona. gidoppe attin aissi eta giddon issoi issoi qawu7ee de7ana danddayyii?

Gandda giddon naa''u gediyan hemettiya mootori eqqidaagee beettees he motoriyappe yaa baggaara asaykka oottidi tukkiya uyaagee qassi yaa baggaara gaaree simirettiidii diyaagee

Ha sinttaara beettiya naa"u naatuppe sintta baggaara de'iyaagee ushachcha kushiyan oyqqidoogee aybee guyya baggaarakka heezzanttuwan de'iyaagee ushachcha kushiyan oiqqido bay aybee?

issi bitanee ootiyaa tokki dedas appe ya baggaarakka hara asati de7oosana ha bitanee ai mala meraara de7iya maayuwaa maayide

yeechcha bolli ashoy madaban madaban uttidaagee beettees. ha ashuwappe ya baggaarakka hosppunanne hegaappe dariya cima asati eqqi uttidosona.

dumma dumma misileti beettoosona. mehee, haree, bootta asati, qeeri naati, wogga asay, mashshay, baaca, ubbabay beettees.

Yelaga naati adl'ee ciishsha wolaytta dichcha maayuwa ubbay yaane haane xewliddi de'osonna. Etta matan qassi kaassanchchatta banttanna qaattosonna.

pa ganddaa giddoora bai dadiya kaamee merai ai malati ? ippe addirssa baggaara de7iyaabaikka qassi aibe malati?

ha wodala ganjjetinne hara asati ayssi mittaa boochchiiddi de'iyoonaa eti boochchiiddi diyo mittaa sunttaikka awe

attuma asay corattidi baariyeelelle kaassamaa kaa'iddi doosana ayssi ubbai issoi issuwaa qoomettidi kaa'iyoona ayssi yedetti kaa'ibookkona

ha cora asati maccay attumay aayoy aaway bantta kushiyan oiqqi uttidobay aybee? ha ubbaykkaqa awa biiddi diyoona?

Zannaqa sohuwaa issippettettan uttidi laggiyaara woykko so asaara issippe gididi miyoosaa woykko uyiyoosaa.

arsseema migibeet geetettiya xuufee aymala qalaamiyaa meran xaafetti uttide penggiya matankka hokkida asati xaappune

heezzu miizati de7oosana etappe guyyerakkan asati de7oosana ha miizatuppe woduran mittaara gaitta qahchattada uttida miziyaa merai aibee.

ha karetta suriyaa gixxi uttida yalaganai ushachcha kushiyan oiqqidobai aibe? shophphankka qaaphphidobai aibe? appe guyyeera de7iya asati aiba mera shuraabiyaa maayi uttidona?

eelli wode sampppati beettoosana appe ya baggaara mashsha malaikka beettees gidoppe attin ha samppatu merai aibee aibee aappun meratu meretti dona?

Maca naati hara asay maca naati issi mala maayuwa maayiddi hagaazosonna ikka qassi meechcha baala woykko masqqala baala gidana danddayees.

ha sohuwane de'iya saynetu qooday aappuna gakkanee etikka ayba ayba merani nerettidona

Issi haddirssa kushshiyaan sharaa oyqqidi ushshachcha kushiyaan aylliyaa zokkuwaan wottidi beettees. appe guyerakka karetta miizzati lokkomaa sho'ishin attida atalaa miiddi de'oosona.

cora maxaafati giigidi ottidi de'oosana. appe baggaara oodiye kadde appe sintta baggaara aybee de'iye masaafay qassi hagaadan giigissidi oottidoogawu gaasoy aybe

keettati beettoosona, he keettatuppe guyye baggaarakka gade giddon de'iyaa uuttay dumma dumma mitta ayfeti beettoosona. heeraykka maatan maayi uttiis.

ha maaraara yafaran yafaran zerettida kattaa aifee aiba geetettii? aissi yafaran zerettide?

issi bitanee des appe guyyeeraakka cora attuma asati de7oosona gidooppe attin ha bitanee ushachcha kushiyaanne addirssa kushiyan oiqqido woti ahi be7ai

issi gastta aaway toophphiyaa giya shuraabiyaa maayidi xikkiya oyqqidi barishoqan i oottido oshshaa matan eqqi uttiis

ha ubbaa asatuppe paapayiya oiqqiuttida asai woise etappe guyyeera de7iya mitta aife qassi aibe

heezzu asati eqqi utidosona naa'ati bollau ku shaa issoy essi uttidobay aybe? eta giddonkka ha eti oiqqidoogaa mera mala maayuwaa mera maayi uttidaagee baggaara deyiyaagee?

yeechcha bolli darobay donoy, boyee, bambbaree muchchoy mooqiyaara ubbabaa giigis ayssi hagaadan ubbabay giigide?

naa"u gastta aawati banttana qonccissiya mayuwa mayyidi puutiya tokkiiddi doosona. ha eti puutiya tokkiiddi diyosayikka dere woyikko puutiya tokkiyo soho malates.

ha yalaga na7iya au heeran daissha akka ayyi boli uutta uttadee ushechcha kushiyaa pude xoqqu aissi outtadee a maayido suriyaa meraikka qassi aibee

so asati issippe aayyiya naatuura issi mala maayuwaa maayin aawai na7aara issi mala maayuwaa maayin pootoo denddidoogaa aayyiyaakka bari na7aa qiibaa tookkada uttaasu.

ha sohuwan beettiya asatuppe daro asati maayido maayuwaa meray aybe? qassi naa'u asati tattirssa kushiyan oyqqidobyi aibe etappekka issoi haddirssa baggaara de'iyaagee ay mala meraara de'iya maayuwaa maayide?

ha sohuwan de7iya deeshshatu giddon carccare merai de7iyo deeshshati woisee? etikka de7iyoo sohoi awee?